Ispoortiin sochiilee qaamaa fi kanneen biroo seeraa fi ittiin bulmaata seera taphaa kan qabu yoo ta'u bara kana dagaaguudhaan madda galii fi bashannanaa ta'uun tajaajilaa jiruudha.

Bineensonni manaa bineensota nama faana ta'uudhaan naannoo manaa jiraatan yoo ta'u, kan akka saree, farda, gaangee fi kanneen biroo yeroo hammatu, bineensonni alaa immoo bineensota nama faana madaqfamanii hin jiraanne kan hammatu kan akka leencaa, bosonuu, illeentii faa....

Barumsi karaa ttiin beekumsa argannu yeroo ta'u fuulaa fi fuulaan ala ta'uu dhaan mana barnootaatti yookiin dhaabbatatti argamuu dhaan karaa beekumsa ittiin argatan kan of keessatti qabatu dha.

Meeshaaleen barreeffamaa mi'oota ittiin barreessuuf yookaan katabuuf oolan yommuu ta'u, kan akka waraqaa , qalama, isteeppilarii fi kan biroo hammachuu danda'a.

Beeksisni waan miidiyaa fayyadamuudhaan yookiin maxxansa maxxansuudhaan waa'ee oomisha yookiin tajaajila ofii itti beeksifatan yeroo ta'u; innis faayidaa guddaa qaba.

Rifeensi waan lubbuu hin qabne qaama namaa gubbaa irratti kan argamu yeroo ta'uu; yetoo baayyee halluu gurraachaa yeroo dargaggoomaa yoo ta'u yeroo umuriin gara dullumaatti deemu immoo kan jijjiiramuudha. Rifeensi Kunis bobaa jala, naannoo qaama saalaa fi buqqee mataa irra kan jiru dabalata.

Meeshaalee manaa Meeshaalee tajaajila mana keessaa tiif oolan kan akka Xarapheezaa, Lookerii, teessoo fi kannneen biroo kan hammate yoo ta'u, meeshsslee biiroo keessatti ittiin tajaajilamnu kan akka lookerii fi kanneen biroos ni hammata.

Dhugaatiiwwan dhangala'oo gara qaama keenyatti guyya guyyaan fudhannu yeroo ta'u, dhugaatii alkoolii hin taane kan akka bishaanii, dhugaatii lallafoo fi dhugaatii alkoolii ta'an kan akka biiraa fibkanneen biroo kan of keessatti haammatudha.

Barnoonni kallattii ittiin beekumsa argannu ta'ee, haala foolungaaneen dhaabbata tokkotti argamnee yookaan osoo hin argamiin kallattii beekumsa ittiin argannuudha.

Asxaan ibsituu biyya tokkoo yookiin naannoo tokkoo olii yookiin dhaabbata tokko yookaan dhaabbata ispoortii ibsu tokkoof yoo ta'u, yeroo baayyee uffata halluu qabu irratti kan maxxanfamudha.

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee eleektirikii hojjetanii fi akkaataa Meeshaaleen Kun itti hojjetan kan of keessatti qabate yoo ta'u, harka caalu Meeshaaleen Kun eleektirikaan kan socho'an yoo ta'u, humnoota birootiin illee socho'uu kan danda'anidha.

Nyaanni wanta gara afaan keenyatti fudhannu biqiloota irraa yookiin bineeldota irraa argamu yookiin immoo warshaatti qophaa'uu fi dhalli namaa jiraachuufi, socho'uuf kan ittiin fayyadamuudha.

Dhugaatiiwwan dhugaatii alkoolii qaban kan nama macheessanii fi kan alkoolii hin qabne kan nama hin macheessine kan of keessatti hammatudha. Fi bifa dhangala'aatiin gara qaama ofiitti afaaniin kan fudhatamanidha.

Kopheewwan wantoota qaama namaatti godhamanii balaarraa ittisan yoo ta'u, kopheen yeroo baay'ee gogaa, pilaastikaa fi uffata irraa kan hojjatamanidha jechuudha.

Meeshaaleen miidhaginaa dhala namaaf yookaan ilma namaq miidhagsuuf kan oolan yeroo ta'u, yeroo baay'ee qalamoota, faayotaa fi wantoota qaama gara garaatti godhaman biroo hammata.

Oduun karaa hojiiwwan guyya guyyaatti oduu gammachiisoo fi gaddisiisoo guyya guyyaatti ta'an kallattii ittiin darban yoo ta'u, yeroo baay'ee miidiyaalee fayyadamuun darbee darbee qaamaan kan darbu jechaadha.

Geejibni bakka tokkoo bakka biraatti Meeshaalee lafarraa fi qilleensa irraa fi bishaan irra socho'an kan akka doonii fi konkolaataa ga'aa fayyadamuun socho'uu kan ibsu konkolaataawwan Meeshaalee karaa kamiyyuu biskileetaa fi konkolaataa fa'aa ibsa.

Meeshaalee addaa addaa Meeshaalee tajaajila addaa addaa qaban kan of keessatti qabatan yoo ta'u, Meeshaalee tajaajila garaagaraa Meeshaalee tajaajila garaagaraa kennan bakka tokkotti of keessatti qabata.

Giddugalli bashannanaa, giddugalli bashannanaa iddoo namni tokko nama biraa waliin baay'inaan ta'uudhaan sammuu booharsuuf fayyadamu yoo ta'u sochii qaamaa kan hammatu kan bakka ispoortiitti godhamu yookaan bakka taa'uudhaan bashannanni itti godhamu sammuu itti booharfamu ta'uu danda'a.

Beeksisni waan namoonni tajaajila isaanii, oomishasaanii ittiin beeksifatanii galii ittiin argatan, nama biraan gahan, namatti beeksisanii fi ajaja ittiin dabarsuuf kan oolani. Miidiyaa yookaan immoo qaama yookiin maxxansa fayyadamuun kan darbudha .

Qonni madda galii dhalli namaa bara durii iraa kaasee lafa qotuun ittiin of jiraachisaa ture nyaata oomishaa ture kan agarsiisuudha.

Ispoortiin sosochii qaamaa yookiin seera mataa isaa kan qabu, ofitti gammaduu fi qaama ofii sosochoosuu fi fayyaa ofii eeggachuuf gargaarudha.

Ispoortiin sochii qaamaa yoo ta'u yeroo baay'ee qaama ofii kakaasuuf fayyaa ofii eeggachuu fi galii argamsiisuuf kan oolu yoo ta'u, seeraa fi dambii mataasaa kan qabudha.

Meeshaaleen miidhaginaa meeshaalee namni ofiin ittiin miidhagsu yoo ta'an, kan akka qalamaa, faayaa fi kan akka dibata fuulaa dabalachuu danda'a.

Amantaan dhaabbata namni tokko waan amanee fi itti amane itti waaqeffatu yeroo ta'u, dhaabbatoota akka amantoota akka amantaa kiristaanaa, amantaa musliimaa fi amantoota biroo addunyaarra jiranidha.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaaleen miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa namaa eeguuf yookaan dabaluuf kan akka qalama harkaa, qalama miilatti godhamu, qalama bakka biraatti godhamu kan dabalatudha.

Faayi meeshaalee miidhaginaa ta'ee harkatti, gurratti , funyaanitti, mormatti fi waan biraatti godhamuun nama miidhagsuuf kan ooludha. Faayoleen Kun harka caalaa miidhaginaaf kan oolan yommuu ta'u, yeroo baay'ee gatiin isaanii qaaliidha. Warqeerraa, meetiirraa fi sibiilota biraarraa hojjatama.

Hooggantoonni beekamoon hooggantoota saba biratti beekamtii guddaa fi kabaja guddaa qaban, hojii isaanii fi dandeettii dursummaa dandeettii bulchiinsa qabaniin hawaasa biratti bakka guddaa akkasumas beekumsa fi beekamtii argatanidha.

Meeshaaleen manaa fi meeshaaleen biiroo meeshaalee mana keessattiifi biiroo keessatti itti fayyadamnu Kan hammatu yoo tahu, meeshaalee akka teessoo, xarabeezzaa fi meeshaalee biroo hammata.

Uumamni wantoota adda addaa naanna'aa keenya keessatti argaman ta'anii, namni kan hin hojjenne uumamaan kan jiran yoo ta'u, naannoon immoo naannawaa naannoo keenya jiru, uumamaa fi nam-tolchee kan of keessatti qabatudha.

Faayi meeshaalee miidhaginaa yeroo baay'ee gatiinsaanii mihaawaa ta'ee fi morma, harka fi miila funyaan irra qaamolee biroo irra warqee irraa sibiilaa kan biraarraa fi hawaasa meetiirraa kan hojjetamanidha.

Kopheewwan wantoota miilatti godhatanii fi miila balaarraa ittisuudhaaf oola yeroo ta'an, wantoota garaagaraa irraa kan akka pilaastikaa , gogaa fi uffata irraa hojjatamuu kan danda'anidha

Kuduraalee fi muduraaleen biqiltoota nyaataaf oolan yeroo ta'an, kuduraaleen yeroo baayyee hiddi isaanii kan nyaatamuu fi muduraaleen immoo biqilootaa nyaataaf oolan kan baalli isaanii nyaatamu kan akka raafuu fi kanneen biroo kan hammatudha.

Giddu galli bashannanaa bakka namni qaamaan socho'uun yookiin qaamaan osoo hin socho'iin bakkuma jiru taa'ee sammuu ofii ittiin bohaarsuu fi qaama ofii ittiin kakaasuu fi gammachuu argachuudha.

Hooggantoonni beekamoon hooggantoota hawaasaa fi uummata biratti kabaja guddaa qaban yeroo ta'an, yeroo baayyee hawaasaa fi aadaa garaagaraa keessatti namoota biratti kabaja qaban ni argamu.

Geejjibni waan tokko yookaan nama tokko bakka tokkoo bakka tokkotti sosochoosuun dafee bakka barbaadu akka itti argamu kan godhu yoo ta'u; Turiizimiin waan daawwatamuu fi waan galii argamsiisan yoo ta'u; Immigireeshiniin immoo waan biyya tokkoo biyya biraa deeman kan of keessa qabatu dha.

Qonni gosoota ogummaa keessaa durii kaasee kan jiruu fi dhalli namaa lafa qotuun biqiltoota kan ittiin oomishuu fi bineeldota horsiisuun bu'as bineeldotaa kan ittiin argatudha.

Ogummaan kallattii beekumsi namni tokko qabu tokko lafatti ittiin kan ittii fayyadamu yoo ta'u, aadaanimmoo ibsituu saba tokkoo yookaan biyya tokkoo dhalootaa gara dhalootaa dagaagaa as ga'e ibsa.

Ogummaan kallattii beekumsa qabnu tokko karaa ittiin gara lafaatti fidnu yoo ta'u, aadaan saba tokkoo dagaagee aadaawwan garaagaraa kan of keessatti qabatudha.

Geejjibni bakka tokkorraa bakka biraatti meeshaalee lafarra, qilleensarra, lafarra socho'uun fayyadaman socho'uu kan ibsu yoo ta'u, konkolaataan immoo meeshaalee lafarra socho'an namni ittiin geejjibamu kan akka biskileetaa, motoraa fi kan kana fakkaatan

Asxaan ibsituu aadaa Saba tokkoo dhaabbata tokkoo yeroo baay'ee uffata yookiin wantoota garaagaraa irratti maxxanfamu kan ibsuu fi ibsituu dhaabbatichaa yookiin sabichaa yookaan biyyichaati

Elektirooniksiin meeshaalee elektirikaan hojjetanii fi socho'an kan ibsuu fi haala meeshaaleen kunis itti hojjetan kan ibsu yaada of keessatti qabatudha.

Beeksisni kallattii dhaabbanni tokko oomisha isaa fi tajaajila isaa ittiin beeksifatuu fi kallatti ajajni tokko ittiin darbu yoo ta'u, fuula miidiyaa fi waraqaa maxxansaa irratti fayyadamuu dhaan kan darbu dha.

Faayi meeshaalee miidhaginaa yeroo ta'u, meeshaalee qaama namaa garaa garaa irra taa'anii miidhagina namaa dabaluuuf gargaaranii fi yeroo baay'ee Warqii, Meetii, Nahasaa fi sibiilota biraa irraa hojjetamuu fi gatii mi'aa qabu dha.

Bineensonni manaa kan nama faana jiraatan kan akka horii, harree, farda, gaala, saree adurree fi kanneen biroo kan hammatan. Bineensonni alaa immoo bineensota nama faana madaqanii hin jiraanne kan boollaa fi bosona keessa jiran hammata.

Bineensonni manaa bineensota mana keessa nama faana jiraatan kanneen akka: horii, saree, adurree fa'i kan haammatu yoo ta'u, bineensonni alaa immoo bineensota nama faana hin jiraanne bool'a keessa, bosona keessa jiraatan kanneen akka: bosonuu, leenca, qeerransa fa'i kan haammatudha.

Asxaan ibsituu aadaa sabaa biyya tokkoo yookiin naannoo tokkoo dhaabbata tajaajila tokko kennuu dhaabbata ispoortii fi dhaabbilee biroo kan hammate yoo ta'u uffata irratti maxxanuun dhaabbaticha ibsa.

Barnoonni karaalee beekumsi ittiin argamu keessaa yoo ta'u, dhaabbata itti mana barnootaa mootummaa yookiin mana barnootaa dhuunfaa kan guyyaa guyyaan kan itti kennamu jechuudha .

Rifeensi waan lubbuu hin qabne qaama alaa namaarratti argamu yeroo baay'ee yeroo ijoollummaa fi yeroo dargaggummaa bifa halluu gurraacha qabuu fi yeroo dullumaa halluu jijjiirama. Sammuu namaa bobaa namaa keessa deemee qaama saalaa namaarratti argamudha

Faayi Meeshaalee miidhagina namaa dabaluu yeroo baayyee naannoo keenyatti argaman warqii, meetii, naasaa fi sibiilota biroo irraa kan hojjetamuu fi morma, funyaan, harkaa fi miila irraa ka'ee qaamolee biroo irra kan jirudha.

Seera kabachiisaan nama olaantummaa seeraa uummataa fi mootummaa biratti Akka kabajamuu seerri olaantummaa argatee yommuu inni wal qixxummaa fi uummanni nageenyaan jiraatu jechuudha

Meeshaaleen bareeffamaa meeshaalee kitaabota, gaazexaawwan, matseetii fi kanneen biroo ittiin maxxansiisuuf tajaajilan yeroo ta'u, meeshaalee akka waraqaa, qalamaa, isteeppilerii fi kanneen biroo kan of keessatti haammatudha.

Meeshaalee suupparmaarkeetii jechuun meeshaalee suupparmaarkeetii keessatti gurguraman yeroo ta'u yeroo baay'ee wantoota gatii gadaanaa fi fayidaa guyyaa guyyaatiif oolan of keessatti qabatudha

Faayi meeshaalee miidhaginaa qaama namaa kan akka funyaan, harka, miila, mormaa fi qaamolee irra taa'uun miidhagina dhala namaa dabaluuf kanneen oolanidha

Meeshaaleen adda addaa meeshaalee tajaajilaa fi kaayyoo gara garaa qaban bakka tokkotti argaman meeshaalee gara garaa ta'an kan ibsudha.

Uumamni wantoota naannoo keenyatti otoo namni hin tolchiin yookaan hin hojjetiin uumamaan kan argaman kan akka biqilootaa, namootaa, biiyya ofii waan biraa kan haammatu yoo ta'an bakka uumamni kun itti argamu naannoo tokko kan bakka bu'udha.

Biqiloonni wantoota biyyeerraa uumaman, kan dhalli namaa biyyeerra dhaabee yeroo ta'an nyaataa fi kaayyoo biraa kan akka gaaddisa, rooba harkisuu fi kanneen birootiif tajaajila kan kennan of keessatti haammata.

Kuduraalee fi muduraaleen nyaataaf kan oolan kan namni nyaatu yoo ta'u, biqiloota hiddi isaanii nyaatamu yoo ta'u , muduraaleen immoo biqiloota baalli isaanii nyaatamu kan akka raafuu yoo ta'u kuduraan immoo kan akka dinnichaa fi hundee diimaa hammata

Beeksifni wanta tajaajila yookiin oomisha keenyaa fi kanneen biroo uummata tajaajilamtoota bira kallattii ittiin geenyuu fi maamiltoonni keenya dhufanii tajaajila keenya fudhatanidha.

Tajaajilli bu'uuraa tajaajila dhalli namaa jireenya isaa ittiin gaggeessuuf guyyaa guyyaan nyaataafi qulqullina isaaf isa barbaachisanii fi kanneen biroo kan hammatu yommuu ta'u, gurgurtaan qinxaaboo immoo gurgurtaa jilmaa hin taane gurgurtaa tokko tokkoon gaggeeffamu kan ibsudha.

Daldalli haala namni tokko tajaajilaa fi oomisha isaa gadhiisee kan ibsu yoo ta'u, gabaan immoo haalaa fi bakka daldalli itti gaggeeffamu walitti qabaman kan ibsudha.

Hooggantoonni beekamoon dursaa uummataa, uummata biratti kabaja guddaa kan qabanii fi hooggansa isaaniitiif ragaan uummatarraa bahamefidha. Yeroo baay'ee aanaalee garaagaraa keessatti kan uummataan kabajamoo ta'an ni jiru.

Barnoonni kallattii ittiin beekumsa argannu kan dhaabbata tokkotti fuulaan argamuun yookaan bifa fuulaan hin taaneen meeshaalee ammayyaa teekinooloojii fayyadamuun kan itti argannuu fi jireenya keenya bakka guddaa qaqqabnudha.

Hawaasni uummata yookiin namoota naannoo tokko keessa qubannaan jiraatan yoo ta'u, maatiin immoo namoota fuudhaa fi heerumaan walitti dabalamanii, ijoollee godhachuudhaan kan jiraatan yoo ta'u, abbaa, haadha, ijoollee fi firoota biroo of keessatti qabaachuu danda'a.

Tajaajilli bu'uuraa tajaajiloota bu'uuraa kan akka nyaataa, qulqullina eeggachuu fi waan biroof itti fayyadamu yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboon immoo waan jimlaa hin taane dhuunfaan gurguramu jechuudha.

Aasxaan ibsituu seenaa, aadaa biyya tokkoo, naannoo tokkoo, saba tokkoo yookiin dhaabbata tokkoo, dhaabbata Ispoortii tokkoo, shaabbata oomisha tokkoo, dhaabbata tajaajila tokkoo yookiin dhaabbatoota biraa kan argamuu fi ueroo baay'ee uffatoota irratti kan maxxanudha.

Biqiltoonni wantoota lafarratti argaman, biyyeerratti margan uumamaan yookiin dhalli namaa dhaabuudhaan kan argaman yeroo ta'an jireenya dhala namaatiif murteessaa fi barbaachisoo kan ta'an, rooba argamsiisuuf, gaaddisa argamsiisuuf, manneen jireenyaa ijaaruuf kanneen biroof kan oolanidha.

Faashiniin waan yeroo sanitti jaalatamu. Namoota baayyeedhaan hordofamu waan bara sanitti namoota baayyeedhaan jaalatamuu fa'aa ibsudha.

Bu'uuraaleen misoomaa wantoota dhalli namaa hawaasni naannoo tokko jiraatu waliin itti fayyadamuu fi jireenya isaatiif Isa barbaachisu kan akka daandii, mana barnootaa, mana yaalaa, ibsaa, tajaajila bilbilaa fi kanneen biroo kan hammatudha

Muuziqaan ta'ee sammuu namaa bohaarsuu kanneen qaama namaa bareedaa, qaama namaa keessaa bahuuni fi meeshaalee garaa garaa fayyadamuun kan godhamuuf sammuu namaaf bohaartii dhala namaaf sammuu namaa bohaarsuuf kan ooludha.

Oomishaaleen suupparmaarkeetii oomishtoota suupparmaarkeetii keessatti argamanii fi fayidaa biyyaaf oolan , nyaataaf oolanii fi qulqullina eeggachuu fi waan biroo guyyaa guyyaan itti fayyadamaniif kan oolanidha

Giddu galli bashannanaa iddoo namoonni dhuunfaan yookiin kan garee ta'uun sammuu itti bohaarsanii fi qaama ofii itti kakaasanii fi jabeessan bakka ispoortiin garaagaraa itti jiru kan of keessatti hammatudha

Manneen dhugaatii manneen bakka dhugaatiin gurgurtaa itti argamanii fi dhugaatii alkoolii fi alkoolii hin taane kan qabu kan akka bishaanii kan alkoolii qabanii fi kan alkoolii hin qabne kan akka araqee , farsoo, xajjii fi kanneen biroos ni argamu.

Kopheen miilatti kan kaawwatamaniifi miila balaarra kan eegan miilaafis kan barbaachisaa ta'aniifi yeroo baayyee pilaastika gogaa yookiin uffatarra hojjatamanidha.

Qorichi aadaa qoricha ammayyaa hin taane kan qabiyyee isaa biqilootaa fi waan biraa irraa qophaa'u yeroo dhalli namaa itti fayyadamaa dhufedha.

Manneen dhugaatii manneen dhugaatii alkoolii ta'anii fi alkoolii hin taane yeroo ta'u, manneen nyaataa Manneen nyaataa garaagaraa jireenya dhala namaatiif barbaachisan kan akka daabboo, buddeenaa fi bu'aalee loonii itti gurguramanidha

Biqiloonni uumamaan yookiin namni dhaabuudhaan kan argaman yeroo ta'u, faayidaa guddaa kan qaban rooba kan roobsisan, nyaataaf kan oolan, ittiin mana jireenyaa ijaaruuf kan oolan, faayidaa guddaa kan qabaniidha.

Arkiteekchariin waan gamoon tokko yookiin manni tokko ijaarramuusaatiin dura yookiin daandiin tokkos ijaarramuusaatiin dura waraqaarratti ta'ee jiru yoo ta'u ijaarsimmoo ijaarsa namni yookiin beelladoonni yookiin meeshaan keessa taa'an yookaan itti kuufaman jechuudha.

Manni bakka jireenya namootaa yookiin bineeldotaa bakka meeshaaleen itti kuufaman simmintoo, dhagaa, mukaa fi waan biraarraa kan ijaaramudha. Manni jireenyaa baka namni keessa jiraatudha.

Beeksisni kallattii namoonni oomisha yookiin tajaajila qaban ittiin nama biraatti beeksisan yookaan dabarsan yoo ta'u, fuula miidiyaa yookiin waraqaa irratti kan darbudha.

Faayi Meeshaalee miidhaginaa yeroo ta'an, morma irra, harka irra, miila irra, funyaan irra, rifeensa irra kan godhamu yeroo baayyee warqii, naasaa fi sibiilota biroo irraa kan hojjetamaniidha.

Bu'uuraaleen misoomaa wantoota hawaasni waliin itti fayyadamuu fi jireenya hawaasichaaf barbaachisaa ta'e kan akka daandii, mana barnootaa, mana yaalaa, ibsaa, elektiriika, bilbilaa fi kanneen kana fakkaatanidha

Manneen dhugaatii mana dhugaatiin itti gurguramudha. Kan akka dhugaatii alkoolii, kan akka araqee, biiraa, forsoo, xajjii fi kanneen dhugaatii alkoolii hin taane akka bishaanii fi lallaafaa itti gurguramanii fi mana nyaataa jechuun immoo bakka nyaatonni gara garaa bu'aa bineeldotaa fi biqilootaa irraa argaman itti gurguramanidha.

Maashinoonni meeshaalee ammayyaawaa oomiisha tokko bifa salphaa ta'een oomishuuf tajaajilan yeroo ta'an, yeroo baay'ee humna elektiriikiin kan socho'ani dha.

Beeksisni karaalee namoonni yookiin dhaabbanni tajaajila isaa fi oomisha isaanii ittiin beeksifatan hawaasa bira ittiin gahanii fi isaanis madda galii ittiin argatanidha.

Geejiba fi konkolaataawwan Geejiba jechuun uummata naannoo tokko irraa yookiin bakka tokko irraa gara bakka tokkotti fuudhuuf kan tajaajilu, meeshaa lafarra akkasumas qilleensa irra deemu, bishaan irra deemu yoo ta'u, konkolaattonni immoo meeshaalee lafa irra konkolaachuudhaan uummata naannoo tokkoo irraa naannoo tokkotti fuudhanii deeman kan akka biskileetaa fi konkolaataa hammatudha.

Bu'uuraaleen misoomaa wantoota hawaasa naannoo tokko isa barbaachisu kan akka nyaataa, ibsaa elektiriikaa, daandii, bilbilaa fi kanneen biroo kan hammatudha.

Ispoortiin sochii qaamaa yookiin sochii qaamaa hin taane fayyaa dhala namaa eeguudhaaf kan oolu seera mataa isaa qabuu fi bara kana immoo dagaaguudhaan madda galii guddaa fi fayidaa guddaa kan qabu ta'edha.

Beeksisni karaa hojii tokko yookiin taatee tokko ittiin miidiyaalee fayyadamnee nama biraa bira akka gahu ittiin goonuu fi tajaajila keenyaa fi oomisha keenya uummata biraan geenyudha.

Daldalli kallattii namni tajaajila isaa, oomisha isaa, gatii tajaajilamaa faana , oomisha isaa fudhatu faana walii galee ittiin jireenya isaa gaggeessu yoo ta'u, gabaan immoo bakka daldalli fi tajaajilli fi oomishni Kun itti dhihaatee namoota bira gahudha.

Faayi meeshaalee miidhaginaa qaama namaa bakka garaa garaa kan akka Harkaa fi Miillaa, Funyaan, Qubaa, Mormaa fi kan biroo irra godhaman, yeroo baay'ee Warqee fi waan biraa irraa kan hojjetamani dha.

Hawaasni namoota naannoo tokko jiraatanii fi waan baay'ee waliin qooddatan yeroo ta'u, maatiin immoo namoota dhiigaan yookiin cidhaan walitti firooman abbaa, haadha, ijoollee fi fira dhiyoo kan hammatudha.

Amantaan dhaabbattota namni waan amanee fi amane itti waaqeffatu fi tajaajila biraa argatu yoo ta'u Addunyaa kana irra kan akka Islaamaa, Kiristiyaanaa fi Hiduuzimii fa'atu jira.

Eleektirooniksiin meeshaalee eleektirijlkaan hojjetanii fi meeshaalee ammayyaa haalli meeshaaleen kunniin itti hojjetamanis kan ibsu yommuu ta'u, faayidaa guddaa bara kana kan qabudha.

Meeshaaleen manaa fi meeshaaleen waajjiraalee meeshaalee manaa fi waajjiraalee keessatti fayyadan kan akka teessoo, meeshaalee barreeffamaa fi kanneen biroo of keessatti kan qabatudha

Biqiloota kuduraaleen biqiloota hiddi isaanii nyaataamu kan akka hundee diimaa, dinnicha fi kanneen birooti, biqiloota muduraaleen immoo biqiloota baalli isaanii nyaatami kan akka qaaraa fi rafuu kan of keessatti qabatudha.

Siyaasni ogummaa namni tokko yookiin ogeessonni biyya ittiin gaggeessanii fi walitti dhufeenya biyyoota garaagaraa faana uuman kan ibsudha

Qonni gosa ogummaa keessaa ta'ee dhalli namaa bara durii irraa kaasee hojjechaa yookaan raawwachaa kan turee fi lafa qotuudhaan biqiltoota kan ittiin magarsee nyaataaf oolchuudhaaf beeyiladoota ittiin horsiisuudha.

Biqiloonni wantoota naannoo keenyatti argaman biyyoorra marganii fi uumama yookaan namni dhaabuudhaankan argaman fayidaa guddaa bineensotaaf addunyaa kanaaf dhala namaaf fayidaa guddaa qabanidha.

Meeshaaleen barreeffamaa meeshaalee akka barreeffamaaf oolan kan akka kitaabotaa, waraqaa, qalamaa fi kanneen biroo kan hammatu of keessatti qabata.

Meeshaaleen miidhaginaa meeshaalee miidhagina dhala namaa eeguuf tajaajilan kan akka dibata fuulaa, qalamaa kan hammatu yoo ta'u, miidhagina dabaluuf kanneen fayyadanidha

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee suupparmaarkeetii keessatti argaman fayidaa guyyaa guyyaa kan akka nyaataa , qulqullina eeggachuu fi kanneen birootiif oolan kan dabalatudha

Ogummaan akkaataa itti waan tokko itti hojjetan beekumsa tokkoo gara hojiitti dalagaatti ittiin jijjiiran aadaalee keessatti dagaagu yeroo ta'u aaadaan immoo gara garaa garaa keessa dagaagee dhaloota tokkoo dhaloota biraatti kan darbu ibsituu saba tokkooti.

Bu'uuraaleen misoomaa waanta asii naannoo tokko jiraatu itti fayyadamuu fi isa barbaachisu kanneen akka ibsaa elektirikii, tajaajila bilbilaa, tajaajila daandii, tajaajila mana yaalaa, tajaajila mana barnootaa, fi kanneen biroo kan haammatudha.

Daldalli haala dhalli namaa tajaajila qabu dhala namaatti gatiin itti dabarsu yoo ta'u, gabaan immoo bakka daldalaa fi haala daldalli itti gaggeeffamudha.

Qonni gosa ogummaa namni bara durii kaasee namni dalagaa turee fi lafa qotuun nyaata biqiloota irraa kallattii ittiin argamuu fi bineensota horsiisuudhaan kallattii bu'aa bineeldota irraa argamuun itti fayyadamudha

Hooggantoonni beekamoon hooggantoota biyyadha. Dursaa biyyoota garaagaraa fi dursaa saboota fi hawaasa biratti beekamtii fi kabaja guddaa qaban of keessatti hammatanidha.

Hawaasni uummata naannoo tokko waliin jiraatu, waan baay'ee waliin qooddatu, waa wal fakkaataa qabu yeroo ta'u; Maatiin immoo wal fuudhuu dhaan Abbaa, Haadha, Ilma, Ijoollee fi kanneen biroo Adaadaa, Eessuma kan haammatu dha.

Oomishaaleen suupparmaarkeetii oomishoota guyyaa guyyaan itti fayyadamnuu fi waa xiqqoo irra gatii xiqqoon kan akka qulqullina eeggachuu nyaataaf kan oolan jechuudha.